Dɔɔ kaŋa dɔɔɛ teŋɛ a biŋ bondɔre kaŋa a o nimmitɔɔreŋ. Ka bibiiri yaga be a be. A bibiiri mine zeŋɛɛ teŋɛ kyɛ kaara ka ba mine meŋ are dendeŋ. A bie kaŋa ba su kparoo, kyɛ seɛ kuree yoŋ.

Bondibeemɛ la be perɛte poɔ. Mii bebe, ka nɔkyeenaa nɛne bebe, kaa zeɛre bebe. Zɛvaare meŋ bebe, ane gyɛnlee, ka taaleɛ meŋ bebe, ane gyɛlee.

Lɔɛ la ŋmɛ taa sori poɔ kaa nimitɔɛ ŋmɛ zaa ŋmoraa zaa, kaa kaŋa e pelaa kaa kaŋa meŋ e zeɛ. Ka nobɔ be a sori poɔ, kyɛ ka yie mine meŋ are a be a veɛlɛ.

Kõɔ lɔɔre la wa are ane kõɔ. Ka noba yaga pa a zie a boɔrɔ kõɔ. Ka ba biŋ biŋ laabɛrɛ ane rabasɔɔlɔ a zie zaa kpɛlɛŋ ka pɔɔbɛroŋ kaŋa are a seɛ muŋkurisɔɔlaa kyɛ ka kaŋa meŋ seɛ wagyɛ, a ɔnnɔ kõɔ a ennɛ a boma poɔ.

Lɔɛ maaloo zie la ka a lɔzagerea biŋ biŋ, ka kuree mine meŋ gaŋ gaŋ, ka huu zoore ŋmeɛlɛ, a zie peɛlɛɛ sokpoŋ noɔre, ka lɔɛ zoro, lɔɔre kaŋa zoro la a soriŋ ka o zu e zeɛ.

Ee… poɔ la ka bibiiri zeŋ ka a zie e dɛgre lɛ, bonzagra zagra la gaŋ gaŋ a be, mine waa la bompeɛle, ka mine e bonsɔglɔ, kyɛ ka abibiiri dɛge dɛge.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

Dɔba bata are, ka bayi nyɔge pooli, a toore ma nuwoore, ba zaaŋ vɔgele zupilpeɛle, ka kpaŋkpalema biŋ a zie zaa, ka kaŋa eŋ nɔɔtesɔglɔ.

Dɔbɔ bayoɔ la be die zu sɔgɔ a ennɛ solapanɛlese. Ka banaare vɔgele zupildɔrre, kyɛ ka bata ba vɔgele zupille. Bayi arɛɛ dendeŋ kyɛ muulokaara . K'a banaare zeŋ teŋɛ kyɛ ka kaŋa meŋ vuuni.